Zvaana zvidori dori zvisati zvikona kuenda kuchikora chepashi zvinokurudzirwawo kuti zviendewo kwazvinono unganidzwa munguva yemasikati zvinonotatichawo ,zviyiiimba ,zvitamba, zviyaraidzwa zviriyo

Vana vadoodori vanosisa kuendawo kuzvikora uko kwavanonosangana nevamwe vezera ravo zveivavhurawo ndxondo veikura vanepfungwa dzakanaka. Uye kunofanirwa kuti vadzidze veitamba veiemba.

Zvikoro zvepashi ndiyo nzinde yedzidzo yemwana. Mwana unofanirwe kuti aende kuchikoro mazuva eshe andofundiswa kuti azova neramangwana rakanaka.

Muzvikora zvepashi vana vanosiso kuti vaende kuchikora vakapfeka zvakafanana. Vasazosiyana pakuningirana kuti uyu une mbatya dzakanaka, ini andina. Zvinovadetsera kuti vakure vadzidze zvakanaka.

Zvidzidzo zvinobetsera vana kuti vavhurike ndxondo dzavo veigadzirira kuenda kuzvidzidzo zvepadera vava neruzivo rwekukwanisa kutaticha ngekutaura .

Zvidzidzo zvepashi zvinofanirwa kunge zvakavakwawo zvakanaka zvinoite kuti vana vadoodori vakazviona vadakarire kuende panzvimbo yavanonzi nevabereki vavo vanoswera veitatichwa.

Zvikora zvepashi zvinosiso kupuwawo pokugara nepekunyorera pekuti vana vadzidze vakasununguka vachinyora zvakanaka, vasina kutsamhirana vakatandanuka.

Zvikora zvedu zvepashi zvinorambawo zvakawandudzwa nemuvakirwe wazvo wazvinoitwa nehurumende. Kuti vana vadzidze pakanaka, pavakasununduka vachiwana ruzivo rwunozovabatsira mangwani.

Zvidzidzo zvevana vepashi zvinofanirwo kuitwa uye vanofanirwa kjitra pavanokwanise kugara pane zera nawo kuitire kuti vakwanise kudzidza vakasununguka veinyora zvakanaka.

Zvikora zvedzidzo yepashi zvinokurudzirwa kuti vana vakwanise kugara pazvituru zvezera ravo zvekuti vasawa vakagara ipapo asi tinokurudzira hurumende kuti ipindire wo ipe vana pekugara.

Tinokurudzira varairidzi vakadzidza ngemushando wavo vakwaise kudzidzisa vana vanodzidza chikora chapashi nekuona veitengawo zviro zvinokombidza vana kuti ichi chiinyi .

Vana vanoenda kuzvidzidzo zvepashi vanokurudzirwa kuti vaendewo nezvikafu vabereki vakwanisewo kuvahamba navo veienda navo nokuti vamweni vanorashika munjira zvozonesa mangwani.

Zvidzidzo zvepashi pashi, vana vanofaniro kupuwawo pekugara, panoyenderana nezera ravo, vakwanise kudzidza vakasunundhuka, muzvikira mavanenge vari nematicha eyivataticha vakadakara.

Panofanirwa kunge pakasununduka pachikora panodzidza vana zvidzidzo zvepashi vana vanodzidza zvidzidzo zvepashi vano kurudzirwa kupota veitamaba dzimweni nguva vasarambe mveyiti toko toko ne mabhuku.

Muzvidzidzo zvepashi kwavakufundiswawo vana nezveutano hwavo neramangwana ravo kuti vakure vari vana vane hutano hwakagwinya hwakajeka.

Zvikora zvepashi zvimweni muntaraunda medu azvina kumira zvakanaka. Vana vanotama pokugara kana pekunyorera. Vamwe vana vanotouya vasina kana mbatya dzinodiwa dzechikora. Hurumende ngaibatsire vantu zvakadaro.

Tinotenda ngedzidzo dzevana vepashi kuti dzakavandudzwa kuti dzienderane nemazera avo vasakurirwa ngemushando unenge wapuwa usiri wezera ravo

Zvidzido zvevana vepashi zvinosisire kunge zvakaonekwa nevanoita nezvedzidzo. Kuitire kuti vana vasadzidza zviro zvakavakurira .Munharaunda mwedu ngatikurudzire vana vaende kuzvikora.

Tinobonga hurumende inoramba ichikurudzira vana vedu kuti vaende kuzvikora veindofunda, kuti vakwanise kuzoenda kuzvidzidzo zvepadera-dera, kuti vavewo neupenyu neramangwana rakajeka.

Tiri kutenda hurumende yakawandudza zvedzidzo kuti vana vakwanise kudzidza veitoita zvava noita zvavono sisira kuita kwete kungo dzidza zviri mubhuku zva vasinga oni vanoto dzidza veito nasirawo zviro.

Zvidzidzo zvepamusoro soro zvinokurudzirwa kuti vana vaende akuziya kuti anoda kuzodzoka eiitei mukati mweupenyu hwake , uye zvinokurudzirwa kuti vana vafunde vapetuke muntaraunda.

Tinoda kupa kutenda kuvana vanozvipira kuinda kuzvidzidzo zvepadera nezvepadera-dera kuti vasimudzire nyika yavo, tinovati vana ngavarambe veipuwa ruzivo vadzoke vane chokubata kuti ramangwana rijeke.

Zvidzidzo zvepadera zvakavandudzwa nehurumende kuti vana vashande veitoita zvavanenge vatoona mubhukumwo kana vatodzidza votobuditse chiro vamweni vakatoshanda vakatobuditsa movha inohamba.

Dzidzo zvepadera nezvepa-dera zvinodzidzisawo mabasa emaoko ekutoti mwana unokwanisa kunasira chimovha kana kunasira bhasikoro achiri pachikora zvinodakadza kuona hurumende yedu yeitsigira chirongwacho.

Zvikora zvepadera nezvepadera dera zvinowanikwa zvine imba zvine mabhuku ekuti muntu anokwanisa kuenda kuerenga kana kutsvaka ruzivo asina mutatichi wanaye achiita panguwa yake.

Toda kutenda vezvidzidzo zvepamusoro nevezvidzidzo zvepadera vanokurudzira vantu kuita mabasa emaoko kuti vabvapo kuna ikoko vana vave vanodzoka muntaraunda votokwanisa kuita mabasa awo nekupawi vamweni mabasa.

Tinokurudzirwawo kuendesa vana kuzvikora zvepaderadera nekuti vamwe vachava vantu vanonoshanda mumahotera veipa vanhu chikafu chekurya zvinokurudzirwa kuti mwana aite zvaanofarira mundaramo mwake.

Zvikora zvepadera nezvepadera-dera zvinofundisa vana nemaererano nemabasa emaoko zvakanakire nyika kuti mwana abve kwaange afunda ototangawo mushando wake eipinza vamweni mabasa.

Zvidzidzo zvepadera nezvepadera-dera zvinofundisa vana veitoona veitoita zvinokurudzirwa kuti vana vaende kuzvikora izvozvo vakuziva zvavanoda kuite muhupenyu hwavo.

Tinode kubonga vadzidzisi vanotaticha vachishandisa zviro zvinooneka kuti mwana kana ari padzidzo yepadera, ashandise achitoziva chiro chaachazosangana nacho ava mubasa make.

Tinoda kutenda kuhurumende yedu Inova inovandudza zviro zvinenge zviri muzvikoro zvepadera dera kuti zvifambirane nezvinoitwa pasi rese kuti vana vedu vave nedzidzo yemhando yepamusoro.

Vana vanodzidza kuzvidzidzo zvepadera dera vamweni vanezvipo zvavo zvavanokwanisa kutaridza vantu kuitira ramangwana ravo ringe rakajeka veishanndisa maoko avo kuwane mare.

Zvikora zvepaderadera nevepadera vana vanodzidziswa kushandisa mishina. Zvinokurudzirwa kuti hurumende ivewo inopa zvikora izvozvo mare yekiti itenge michina inoda kushandiswa muzvikoramwo.

Zvikora zvepadera zvinokurudzirwa kuti zvivewo nemabasa emaoko azvinodzidzisa vana kuti kana vazokorera kukundikana kuenda kuzvikoro zvepadera-dera ,vavewo nechekubata cheuviri mangwani.

Zvikora zvepadera zvine vana, vakawanda maningi. Zvinofanirwa kuwedzerwa hurumende idetsere, ngekuti vana vakafunda vakamanikidzika, maticha anotiimishando dzavo adzizokwanisi kuende mberi.

Vana vanofunda muzvifundo zvedzidzo zvepadera vanokurudzirwawo kufunda zvifundo zviya zvekuti vanokwanisa kusanganisa mitombo pachibuda chimweni chiro kuti mangwana vaende kuzvidzidzo zvepadera-dera vakuzvikona.

Zvidzidzo zvepadera zvinofaniro kuito kuti zvive zvinohanirwa nemwana weshe anenge apedza zvidzidzo zvepashi kunyazi akundikana ngaende kumberi anodzidziswa mabasa emaoko kuti ave neramangwana rakajeka.

Kuzvikora zvepadera kunowanikwa kune zvihlayo zvekuhlyaya vantu vana vechikora vanohlaya pazvihlayo zvekuti vanokwanisa kubharirapo vakasunguka.

Zvikora zvepadera zvinofundise vana kuti vavhurike ngondo dzawo veiona zvavanode kuzonoita kana vaenda kuzvikora zvepadera dera tinokurudzirwa kuyarusa vana vedu teivaendese kuzvikora.

Zvidzidzo zvepa dera dera zvino fundisawo vana vanenge vane zvipo kuti vaendewo vano funda vazo kwanisa kuva vanoshandisa zvipo zvavo vane ruzivo re zvavanoita.

Zvikora zvepadera zvinofundisawo vana kuti vave negwara rakanaka vave neramangwana rakanaka uye zvinovafundisavo mabasa epamaoko kuti vakundikana kuzoenda zvepadera-dera vavewo nechekuita munharaunda.

Zvidzidzo zvepadera zvinofanirwa kuhanirwa nemwana weshe-weshe abva pazvidzidzo zvepashi, kunyazi wakundikana zvakadini . Ngaaende mberi anoonawo chaanozoita chemaoko.

Dzidzo inhaka ye upenyu inopa muntu kuti avhurike ndxondo tino kurudzirwa kuendesa vana vedu ku zvikora vasa kumigara ku zvikora zvepashi ngava ende ku zvikora zve padera vando funda va vhurike ndxondo.

Zvikoro zvepadera zvinoendwa nevana vanenge vakunda pazvikoro zvepashi. Asi kurudziro yedu ndeyekuti mwana weshe afunda chikoro chepashi ngaaende kuzvifundo zvepadera kuti andofundiswa zvokuita zvemaoko azovawo ngendaramo mangwana.

Kuzvikora uko kwakaiswa mutemo wekuti akusina uchabete mwana asi vana votowedzera musikazwa avachayaiyi maticha ayi ticha nekuti vanoziva kuti avabetiwi. Vana vanositsa kubetwa.

Zvikora zvepadera zvinokurudzirwa kunge zviripedyo nepanogara antu mundaraunda Kuti vana vasa hamba mumango wakakura veienda kuchikora ngekuti vakura vamweni vanotiza chikora vasinga chagumi kana mumango wakurisa.

Zvidzidzo zvepadera zvinofanirwawo kuva zvinofundisawo mwana ramangwana rakajeka zvinoenderanawo nezveutano kuti mwana asarashike munjira asazorwara zvirwere zvepabonde.

Zvidzidzo zvepadera vana vanosiso kopuwa mukana wekuendeyo kuti vandozarure ndxondo dzavo vazovavo vantu vanoita mabasa avanoda nezva vanofungira kuzoita mundaramo dzavo.

Zvidzidzo zvepa dera zvino sakisawo kuti vana vave vanombo unganidzwa vei fundiswa vakawanda vei onana kuti tiripo tinode kufunda vei fundisirwawo vei puwawo zviro zvechi manje manje.

Dzidzo yedu yepamusoro inoda kuvandudzwa kuti vana vakwanise kubveyo kuzvifundo zvavo vokwanisa kuzviitira kana kuzokwanisa kutopinzawo vamweni mabasa nekuita mabasa emaoko.

Zvidzidzo zvepadera zvinoramba zvichikurudzirwa kuti mwana weshe anobva pazvidzidzo zvepashi aende kunyazi wakakundikana ngaende anoaraidza ari iyoyo uchawana chake chaachabudawo nacho pachidzidzo chepadera.

Zvidzidzo zvepadera zvinofanirwa kunge zvine pekugara pakanaka nepekunyorera pekuti mwana anonyora nekuerenga akagarisika, akasununduka. Zvinomubetsera kuti zvidzidzo zvake abudirire.

Zvidzidzo zvepa dera dera zvino kurudzi rwawo kuti zvizo endwa ne mwana anenge abva pa zvidzidzo zvepa dera akunda ava kuziva zva anoda kunoita kana asvika ku zvidzidzo zvapa dera dera.

Vana vanoende kuzvikora zvepadera vamweni vanoende kunogarireyo. Tinokurudzira hurumende kuti ikwanisevo kupa mabhazi anenge akanangana nevana kana voende kuzvikora vasasangana nevamweni.

Zvikora zvepadera zvinofanirwa kunga zvine zviro zvakanaka zvinoita kuti vana vadakarire kuzopetuka kunofundeyo. Hurumende inofanirwa kupawo mari kuti vantu vavandudze zviro zvepazvikora zviri padera.

Munyika mwedu munomu, zvikora zvepadera- dera zvishoma Tinokumbira hurumende izvivandudze zviwandire munharaunda inogara vana ,vasahamba mumamgo dzekukwire mabhazi veienda kunogarireyo.

Zvidzidzo zvepadera dera zvinovandudzwa ngehurumende kuti zvive zvinosangana nezvinenge zveyiitika munharaunda kana nepasi rese. Vabereki vanosungirwa kuendesa vana kuzvikora.

Tinobonga ngedzimba dzinovakwa muzvikoro zvepadera-dera, ngekuti vamweni vana vanenge veibva kuretu kuzouya kuzofunda apapo. Vamweni vanobva mudhuze vanondogara kudzimba dzavo, asi avo vanobve kuretu vanode pekugara.

Vana vanoenda kuzvidzidzo zvepadera vanombogarawo nekuungana veitaridzana unyanzvi hwawo pakureketa kana pakuita basa ravanenge veifundira. Zvinodakadza kuona mhuri yeZimbabwe ichiteedzerawo mutemo yezvidzidzo zvepadera.

Zvikora zvepadera dera zvinonakidzira mwana kuti aendeyo anodzoka aane ruzivo rwakawandudzika rwokuti iye pachake anokwanisa kuzviraramira akazviemera asingachamiriri vabereki kuti vamudetsere.

Tinode kutenda hurumende inopawo rubatsiridzo kuvana vanenge vasina mare kana vabereki asi vakunda pazvidzidzo zvepashi veida kuendawo pazvidzidzo zvepamusoro vana ava vanobatsirwa ngeku bhadharirwa mare ye chikoro.

Zvidzidzo zvepadera dera zvidzidzo zvinofanirwa kunge zvichiendwa nemwana weshe abudirira muzvidzidzo zvepadera asakorera ngekuti haana mare, hurumende ngaibatsire vana vanotambudzika.

Zvidzidzo zvepaderadera zvinotipa ruzivo rwakanyanya, uye zvinokurudzira nyika kuti ive nevantu vakafunda, vanoziva zvavanoita. Tinokurudzira kuti vana vaende vakawanda.

Zvikora zvepaderadera tizvirumbidza nekukudza nokuti zviri kubika vana vedu veipetuka veibetsere muntaraunda vana vanokwanisa kutohloya vamweni nekutopinze vamweni mabasa .

Zvidzidzo zvepadera dera zvakakoshera muntu nenharaunda nenyika yeshe zvinokurudzirwa kuti zvivakwe zviwande kuitire kuti muduso uvewo unodzakira ngekuti zvinenge zvawanda.

Ndinonzwa kudada nekufara tichitaura nezvehurumende yedu inoramba yeivandudza dzidzo yemhando yepamusoro soro yema yunivhesiti kuti vana vafunde nezve chizvino zvino zveinderanawo nenyika dzimweni.

Zvidzidzo zvepadera dera zvinofanirwa kuti mwana vese azvihanire kana ane mukana vekuenda iyoyo asarambidzika kuenda kunodzidza zvidzidzo zvake nekuti vatame mare inodiwa . Hurumende ngaidetserewo ipapa .

Zvidzidzo zvepadera dera zvinevo vantu vakafundirawo basa ravo vanozonofundisawo vana ivavo, vana ivavo vanofanirwa kuyayiya veitatichwa kuti ramangwana ravo rijeke.

Zvikora zvepadera dera tinozvidakarira ngekuti zviri kuvandudze vana vedu vanenge vaenda kuzvikorako vanodzoka vakajekerwa neremangwana ravo nezvavanoda kuzoita.

Zvikora zvepadera ngazvivandudzwe zvivewo zvinodzidzisa vana mabasa emaoko kunyazi muntu waende kundoite dhokodheya ngaazopuwawo chimweni chekuti kana aguma muntaraunda yake afundisewo vamweni.

Zvikora zvepadera dera Zvinosisa kuhainirwa nemuntu weshe uye unosisa kunge une muduso kuitira kuti pasava neunisara kana kutamba mare zvinokurudzirwa kuti mwana weshe aende kofunda.

Zvidzidzo zvepadera dera zvinokurudzirwa kuti zvivewo nemitambo yazvinotamba kuti vanenge vaende kunodzidzira mabasa avo vasakanganwa kuti mwiri dzavo dzigwinye.

Tino kurudzirwawo kuti vana vedu vaende ku zvikora zvepa dera dera vava ne ruzivo rwekuti vanoda kuzo petuka vei itei mu ndaraunda mavano gara pane kuti apetuke ogara asinga zii chekuita iye afunda.

Vana vanoenda kuzvidzidzo zvepadera-dera vanovanika veishanda veigadzira zviro zvinokwanisa kutozoshandiswa nevamweni vanozouya pachikorapo. Zvinodadisa kuti dzidzo yedu yakanaka kudai.

Tinotenda hurumende yedu iri kudetsera zvikoro zvapamusoro-soro kuti zvive zvinopa dzidzo yemhando yepamusoro-soro .Vana vedu vanobva pazvikoro vasanganewo nevamwe vana, vanobve kubanze, asi vese vakaenzana paruzivo.

Zvidzidzo zvepadera-dera zvinofanigwa kuti zvihanirwe nani nai anenge akunda muzvidzidzo zvepashi. Ngekuti muntu asarambirwa ngekuti haana muduso, haana mari.

Zvikora zvepadera-dera zvinofundisa dzidzo dzakasiyanasiyana vana vanokwanisa kuenda zvikoro zvepaderadera kunodzidza kuite madhokodheya votouya munharaunda votodetsera nyika yavo navo vachiwana kupona.

Zvikora zvepadera dera zvinogamuchira vana vanenge vabva pazvikora zvepashi vanenge vakunda muzvidzidzo mavo tinokurudzira kuti zvinge zveibhadhariswa muduso uripashi vana veshe vawane kuenderera mberi.

Dzidzo dzepadera dera dzakakoshera nyika saka tinokumbirawo kuti hurumende ive inobatsirawo muchikamu chekuendesa vanenge vatame mare isada kuendesa kunze kwenyika iyendesewo munyika mwayo.

Mu nyika yedu muno wanikwa mune zvikora zve fundo yepa dera dera zviri zvishomani zvei wanikwa ku madhorobha izvo zvinozo gozhera vana vanobva mu maruva vanozo pedzisira vasingacha endi ku zvikoro zve padera hurumende ngai detserewo apapo.